Sibila silimo kimisaala, shabamo ni bisoolo bikaali bisoolo bino khabibonekha nga tsimboko, anze alikhubonekhanga ubuli-khusha kumutikhinyi

Sifwo sibonekhana nga sitsukhibwamu kamandu, silimu kamandu kamakali nabi. Siliwo sisiko sifwiti ishakuulibwa ni kamabati sembuule, siliwo lumako lwe kamabaati ni kimisaala ni tsinzu, itsibotokhelele.